Hanyoyin da ‘ya’yan itacen gwanda ke bi daga girma har zuwa amfani. Ga yadda ake tafiyar da gwanda daga farko har zuwa ƙarshe, da farko akwai shuka, ana fara da shuka tsaba na gwanda a cikin ƙasa me kyau da ruwan sha me kyau. Tsabar gwanda yana buƙatar lokacin sanyi, kafin su fara girma. bayan tsaba ta sami isasshen sanyi, ze fara fitowa da ganyayyaki wanda zai sa ma shuka mai ƙarfin gaske. Sannan akwai girman shuka, itacen gwanda yana girma zuwa itace me manyan ganye, masu kama da itatuwan, yana buƙatar ƙasa me danshi da kuma cike da sinadarai masu girman jiki don samun cikakken girma. Sannan akwai fure, a cikin farkon barazana, ko bazara, itacen gwanda yana fitar da ƙananan fure masu launin ruwan ƙasa ko baƙi. Waɗannan fure suna buƙatar ƙwari, musamman ƙwari masu ƙamshi don sui ji; don su yi ciyawa. Sa’annan akwai girbin ‘ya’yan itace, bayan watanni shida ko biyar, ‘ya’yan itacen gwanda suna girma da kyau, suna canza launi zuwa zinariya ko ruwan ƙasa kuma suna da ‘yan tawaya idan aka matsa su.

Sufurin kayan amfanin gona. Yana nufin hanyar da da akebi wajen ɗaukan amfanin gona daga gona zuwa kasuwa ko wuraren ko wuraren da ake siyar dasu. Wannan yana da matuƙar mahimmanci dan tabbatar da cewa kaya suna zuwa cikin ƙoshin lafiya da kuma cikin lokaci. Yadda ake gudanar da sifuri na amfanin gona. Na farko ana tattara amfanin gona. Ana tattara kayan amfanin gona Kaman shinkafa, masara, dankali da shauran kayan gona daga gona ko filaye, wannan yana kasan cewa ta hanayan amfani da hannu ko kayan amfanin gona. Na biyu akwai shiryawa dan sufuri bayan antattara kaya nana shiryasu cikin akwatuna, jakan roba ko kwantena na musamman domin tabbatar da cewa kayan suna cikin tsari mai kyau kuma basu lalace ba ko ɓaci a hanya. Na uku akwai zaɓen hanya akwai hanyoyi daban daban na sufuri ciki harda amfani da motoci, Babura ko doki musammana wuraren karkara. A manyan tituna ana amfani da manyan motoci ko manyan motocin dakon kaya sannan. Akwai sufuri zuwa kasuwa bayan shirya kayan ana turasu daga gona zuwa kasuwa. Sai gudanar da sufuri. Daga ƙarshe akwai karɓa da sayarwa, bayan an kai kayan gona zuwa kasuwa ana saidasu ga masu saye, ko ‘yan’ kasuwa kayan amfanin gona da aka ɗauko cikin kyau da lafiya sunada dama samun farashi mai kyau.

Sufurin kaya cikin gida yana nufin hanyar da ake bi wajen ɗaukar kaya daga wuri zuwa wuri a cikin ƙasar ko gari ba tare da fita daga cikin yankin ba. Wannan na iya zama dan kai kayan gona, kaya na kasuwa, ko kuma shauran abubuwan da ake buƙata. Ga yadda ake gudanar da su sufurin cikin gida, na farko ana tattara kayan da farko ana tattara kaya daga wuraren da ake buƙata kamar gidan kasuwanci, gona, ko wuraren aǳija, kayan na iya zama na amfaanin gona, kayan more rayuwa, ko kaya na yau da kullum. Na biyu akwai shiryawa da sufuri, ana shirya kayan cikin buhu ko jakuna ko akwatuna, idan kayan suna da ƙarfi ko laushi ana ɗaukar matakan kariya doomin kada su lalace, ko ɓace a hanya. Sa’annan akwai amfaani da hanyooyi na cikin sufuri na cikin gida, ana amfaani da hanyooyi daban-daban, hanyooyin da ake bi sun haɗa da: Babura, dokin hawa, da ʃauransu. Don akwai sufuri a cikin wanki ana tura kayan da wuri zuwa wuri kaman daga ƙauye zuwa gari ko daga kasuwa zuwa kasuwa. Wannan na iya zama cikin gari ko tsakaanin garuruwa, sa'annan akwai karɓa da rarraba kayan bayan kaya sun isa wurin da ake ɗora su, ana rarraba su ko sayarwa ga masu buƙata ko ‘yan kasuwa.

Kwayoyin ƙasa sunanan biyu, wasu nau’ikan ƙasa da ittatuwan shika ke samarwa a ciki ƙasa, suna aiki a matsayin ajiyanabinci da makamashi ga shuka wanda ke taimakawa wajen cigaba da girma ko sake faraway a cikin lokacin daya dace. Ga misali nashi shine akwai dankalai, dankali wata shukace da ake nomawa sosai a ƙasashen hausa. Dankali yana daga wa ‘yan’ nan kwayoyin ƙasa, kuma yanada amfani sosai wajen samarda abinci ga asu bayanai game da dankalin. Akwai girmn shuka dankali yana girma ne daga ƙasa inda yake samar da ruwan zinariya ko ja, wanda ake cinyewa ittacen dankali yanada ganyayyaki masu launin kore mai haske, sannan akwai amfanin dankali. Dankalai yana ɗauke da sinadarai sosai da wasu bitamin sosai wanda yake taimakawa wajen samarda kuzari da kuma lafiya. Abubuwan da akeyi da dankali. Ana dafa dankali ana dafawa acikin ruwa mai zafi sannan asa magyaɗa ko sauran kayan lambu. Yin dambu a wasu yankunan anayin dambu da dankali da wasu kayan lambu. Sannan akwai mahimmancin dankali yana daga cikin manyan kayan amfanin gona daga ƙasar hausa, yanada matuƙar amfani wajen abinci da kuma kasuwanci, masamman a lokacin damina hakanan yana amfani a wajen rage yinwa a cikinal’umma.

Gonar waken suya mai makwanni biyu, farko shuka, ana shuka waken suya cikin ƙasa mai ƙyau da kuma: danshi wanda zai taimaka ya tsiro da girma da ƙyau. Girman shuka bayan makwanni biyu waken suya yana fara bayyana ƙanana ganyaye da itatuwa masu karfi, a wannan matakin shukar tana buƙatar ruwa da kuma isasshen hasken rana don ci gaba da girma. sannan akwai kulawa a wannan lokacin ana buƙatar kula shuka tana samun ingantaccen ruwa tare da kariya daga ƙananan ƙwari ko cututtukan sannan ci gaban bayan makwanni biyu an kula da shukar yadda ya kamata har zai kai matakin da zai samar da kwayoyi wake da za a girbe a cikin wata mai zuwa. Gonar waken suya a wannan mataki yana bukatar kula mai ƙyau da isasshen ruwan da kuma tsaftace gonar daga ciyawa da sauran matsaloli sannan ana girman shukar bayan makwanni biyun idan yana buƙatar noma za a zo a cire mai ciyayi da sauran karare waɗanda za su hana shi girma daga ciki.

Cikin yankin Bauci ƙasar tana dana da banbanci nau’ikan ƙasa, kuma mafi yawan lokuta akwai haɗakar kasa mai leda, yashi, dan loma. Na farko ƙasan leda, wannan na’in ƙasa yana da yawa a wasu wurare musamman inda ruwa yake taruwa,a kuma a ƙasar da aka fi samun ruwan sama, ƙasar leda tana da rike da ruwa sosai amma tana iya zama mai wuya don shuka kayan gona idan ba a kula dashi yadda ya kamata ba. Na biyu akwai ƙasar loma, a wasu wuraren bauci ƙasan tana da kyau daidai gwargwado tana da haɗakar leda, yashi. Wannan yana ɗaukaka aiki da kuma bada damar shukan kayan gona da kyau, saboda tana riƙe da ruwa a cikin lokaci kuma tana da kyakkyawar ƙwararrar iska. Sannan na uku akwai ƙasar yashi, a wasu yankuna nan Bauci musamman a wurare dake kusa da hamada ko ƙauyuka masu ƙarancin ruwan sama, ana samun ƙasa mai yashi wanda ke da saurin tofe ruwa, wannan ƙasar tana da kyau don aikin gona amma tana buƙatan ƙarin taki dana jiki don samar da kyau.s

hanyoyin da suke fita dan inganta amfanin gona daga nan jihar bauci na farko gyaran kasa a jihar bauci kuyi gyaran kasa ta hanyan amfani da taki dai dai gwargwado akwai kare kasa daga lalacewa yanayin amfani da noman layi sannan akwai sarrafa gonuwa shine amfani da ʦarin ban ruwa akwai chanjin shuka ta hanyan yin noman zube akwai dada lalacewar kasa sannan akwai yin noma bishiyoyi a gonaki uwa uba kuma akwai gwajin kasa

Hanyoyin da za’a daƙile hujewar ƙasa, shine kamar haka. Akwai hujewar ƙasa yana faruwa ne bisa dogon iska ko ayyukan ɗan Adam dake wanke saman ƙasa. Ga wasu hanyoyin da ka amfani dasu dan hana ko rage hujewar ƙasa. Na farko akwai noman zane, sannan akwai gina matakan tudu, akwai noman hurtun ƙasa sannan akwai shuka ittatuwa masu katange iska da kuma rage juyawar ƙasa cije noman gargajiya. Sai hanyoyin daƙile hare haren kwari da cututtukan ƙasa, kwari da cututtukan dake cikin ƙasa na iyya lalata amfanin gona. Ga wasu hanyoyin sarrafa matsala na farko akwai amfani da kayan mafani na halitta, sannan yin zafin rana a ƙasa, sa’annan amfani da dabbobi da kecin kwari da kuma kula da yadda ake shayar da amfanin gona, sa’annan akwai amfani da irrin shuka mai jure kwari idan aka haɗa waɗannan hanyoyin manoma zasu iyya rage matsalolin rugewar ƙasa da kwari tare da lalata ƙasa.

Rawar da mata ke takawa a sashin noma a jihar bauchi. Mata a jihar bauchi na taka mahimmiyar rawa a harkar noma, suna daba gudunawa a matakai daban daban sardar darajan noma. Ga wasu mahimman ɓangarori da mat ke taka rawa a ciki. Na farko akwai noma da samar da amfanin gona, kamar shirya ƙasa da shuka, gyarawa da girbi. Sannan akwai kiwo da kula sa dabbobi. Mata suna da babbar rawar da suke takawa a kiwon shanu, awaki, kaji da sauran dabbobidan samun nama, madara da sauran kayayyakin amfani.sa’annan akwai sarrafa amfanin gona da kasuwanci, mata suna sarrafa kayan gona kamar tuwo, gari, fura da nono dan ƙarin daraja. Sannan suna taka mahimmiyar rawa a fanin kasuwanci ta hanyar sayar da amafanin gona a kasuwanni da wuraren saida kaya. Sa’annan akwai ƙungiyoyin hada hadar noma mata da yawa suna cikin ƙungiyar haɗin guiwa na manoma domin samun rancen kuɗi, horo da kuma taimakon juna.

Rawar da matasa ke takawa a sashin noma a yankinmu. Akwai aikin gona, shuka, girbi da tsaftace a gonaki, akwai fasahar amfani da na’urori sabbin dabaru, akwai kasuwancin noma kaman su kiwon kaji, kiwon kifi. Sarrafa kayan gona talla ta yanar gizo, amfani da dandamali dan sayar da kayan gona, akwai sarrafawa, matasa suna juya kayan gona izuwa kaya masu daraja kuma kamar gari ɗinya. Akwai kula da muhalli kamar shuka bishiyoyi

Tabbas mata na mallakan ƙasa ta aikin noma a jihar Bauchi. A Bauchi kama yadda ake samu a wasu sassan jihihin nageriya hakkin mata a mallamakan ƙasa da noma yana dogara ne akan dokokin ƙasa daal’adun gargajiya ga bayani akan wannan batu. Dokokin ƙasa dokar amfani ta ƙasa ta ɗaya tara bakawai takwas ta bada damar mallakan ƙasa ga duk ɗan kasa ba tareda la’akari da jinsi ba. Wanna yana nufin a cikin duk mata sunada hakkin mallakan ƙasa da gudanar da noma. Dokar kundin tsarin mulki wannan kundin mulki yana haramta nuna banbanaci bisaga jinsi yana ƙarfafa kakkin mata na mallan kan dukiya ciki harda ƙasa. Sa’annan al’adun gargajiya cikin al’adu dokokin gargajiya na Bauchi wanda suka shafi mallakar ƙasa da gado yana yuwuwa mata su fuskanci takurawa. A yawancin al ummomin Bauchi mallakan ƙasa yana kasan cewa cikin aikin maza inda yake watsar da ƙasa ga maza kawai al’da tana kawo cikas ga mata wajen mallaka ƙasa kai tsaye domin samun ƙasa ne kawai ta hanyan miji, uba, ko ɗan uwa.

Manoma a Bauchi suna amfani da dabaru da dama don tabbatar da samar da abinci ga duniya ga wasu daga cikin wa ‘yan’ nan hanyoyi. Na farko suna amfani da fasahar zamani manoma a jihar Bauchi suna amfani da fasahar zamani wajen gunar da ayyukan gona kmar anfani da manhajoji dan adana kuɗi da samun rance. Wanda ke taimakawa wajjen siyan kayan aikin gona da takin zamani. Sa’annan akwai kula da muhalli manoman jihar Bauchi suna kulada muhalli ta hanyoyi kamar dasa bishiyoyi a wuraren dake gangarowa gina filaye da bango dan kiyaye ruwa da kuma kare dazuzzuka wanda ke taimakawa wajen kiyaye ƙasa da inganta samar da abinci. Sa’annan akwai haɗin kai tsakanin manoma da makiyaya, gwamnatin Bauchi ta gama kyakyawan ma’aikata domin magance rikicin manoma da makiyayata hanyar amfani da albarkatun dabbobi da mutane dan ƙara samar da abinci mai yawa ga jama’ar jihar Bauchi gaba ɗaya. Sa’annan akwai samar da dandali na al’adan kuɗi manoman a jihar Bauchi suna amfani da dandali na zamani dan harkokin kuɗi wanda ke basu daman adana kuɗi cikin tsaro domin aikin gona da kuma samun rance da inshore da haɓɓaka ayyukan noma.

Na samu horaswa, na fannin abin nan, gona kamar ma’aikata na NDE da ke jihar Bauchi, inda suka koyar da mu fannin noma da taki, da yanayin yanda za a yi ban ruwa a gona. Sannan mun samu ilimi sosai wajen noman dankali yadda za mu yi noman dankali, tun daga inda za mu zo mu dasa iri, bayan mun huɗa gona, dasa iri, mukan zo muna mai bayi don yana gefen lambu ne, amma mukan yi masa bayi, lokaci zuwa lokaci. Sannan mun samu horaswa da kuma horo a kan yanda in an ba mu kuɗi, ya za mu yi, mu juya shi a kasuwanci. Hukumar kuma ta ba mu tallafi na Corona. To wannan kuɗi, mun samu horarwa a kanshi sosai sosai, mun amfana ta wajen bunƙasa kasuwancinmu da shauran abubuwanmu na yau da kullum. Sannan mun samun horarwa a kan fannin gona ta hanyar mai girma Minista Na Nono, wanda muka je gona, aka ɗauki jadawalin gonanmu, don a ba ka tallafi na taki da abubuwa, kayan gona domin matasa su tashi su fara noma don su samu na kansu.

Tilasta noma a cikin manhajar karatun firamare na sekandare ko kuma sanya shi dole yana da mahimmanci musamman a Nigeria inda noma yake taka rawar girma wajen samar da abinci, ayyukan yi da bunƙasa tattalin arziki. Wannan matakin zai iya kawo canji mai kyau ga ilimi, tattalin arziki da wadata abinci a ƙasa, dalilai kuwa da zai sa a tilasta noma fannin karatun sekandare da firamari su ne kamar haka: inganta fahimtar mahimmancin noma, tilasta koyar da noma a makarantun firimari da sekondare zai taimakawa yara wajen fahimtar mahimmancin noma a rayuwar yau da kullum da kuma cigabar ƙasa, zai kuma sa su ko yi yanda ake noma da kuma sarrafa kayan gona da zai iya zama hanya mai kyau da za mu yi dogaro da kai a nan gaba. Aƙalla noma yakamata a san ya shi a matsayin darasi mai mahimmanci a manhajar firamari da sekondare kuma a wasu lokuta ya zama dole wannan zai taimakawa wajen bunƙasa matasa, rage rashin aikin yi da kuma inganta tsaron abinci a ƙasan, duk da ƙalubale tare da ingantun shirye-shirye koyar da noma zai zama jari mai mahimmanci ga ƙarni na gaba.

Eh, tabbas hakan zai iya inganta tsaron abinci sosai, idan aka koyar da noma a makarantu yara za su koya dabarun noma tun suna ƙanana wanda zai taimaka musu su zama kwararru manoma a nan gaba. Hakan zai ƙara yawan kayan abinci a faɗin ƙasa wanda ake samarwa, zai kuma rage ƙarancin abinci da kuma tabbatar da samun abinci mai gina jiki, hakan kuma zai ƙara ma matasa sha’awar harkan gona wanda zai rage dogaro da kayan abinci. Na miji kuma ya ƙarfafa tattalin arziki, amfani da koyar da noma a makarantu zai kawo cigaba sosai da sosai, hanyoyi da dama kamarsu ƙara sha’awar noma, yara da matasa za su fara ganin noma a matsayin sana’a mai daraja ba wani aikin talaka kawai ba wanda zai ja hakalinsu su shiga harkan noma wanda zai ƙara wa Nigeria yawan manoma sannan uwa uba zai inganta rayuwar al’umma. Dalibai za su koya saloli kamar kiwon dabbobi, noma na zamani da sarrafa kayan gona wanda ba kawai zai taimaka musu wajen samun ilimin rayuwa ba, har ma zai sa su zamo masu tasiri a harkar abinci da tattalin arziki.

Yana nufin hanyar aikin gona wacce ta mayar da hankali kan ɗorewar muhalli, kiwon lafiya; kiwon lafiyar ƙasa da amfani da hanyoyin ɗabi’a don inganta noma. Wannan hanya, tana guje wa amfani da sinadarai na roba da albarkatun da ba sa sabuntawa. Tana me da hankali ne kan tsarin da ke tallafa wa ɗabi’a da muhalli. Manyan abubuwan da ke mayar da hankali a kai, shi ne akwai amfani da kayan noma na halitta. Ana guje wa amfani da takin zamani da magungunan kashe ƙwari na roba, maimakon haka, ana amfani da taki, kayan shuka da aka wargaza da dabarun ɗabi’a wajen magance cututtuka da ƙwari. Sannan, akwai kula da bambancin shuka, wannan shi kuma yana ƙarfafa noma iri-iri da kiyaye dedeton muhalli a cikin tsarin gona wanda ke temakawa wajen rage haɗarin cututtuka da ƙwari. Sannan, yana temakawa wajen tabbatad da ɗorewar tsarin noma, samar da abinci me lafiya da kiyaye muhalli musamman a lokacin da ake fuskantar ƙalubale kaman sauyin yanayi da lalacewar ƙasa.

Anfani da dubarun noma da bambancin shuka hanya ce mai tasiri wajen magance matsalolin yanayi na ƙarshe irin su ƙarancin ruwa da lalacewan ƙasa, wannan tsari yana taimakawa wajen tabbatar da ɗaurewan noma da rage tasirin yanayi da kuma kiyaye albarkatun ƙasa. Dalilan dake nuna tasirin wannan hakan shi ne akwai kare ƙasa daga lalacewa, aikin shuka iri-iri musanman wanda ke da tsirrai masu wuce ƙasa na taimakawa wajen hana ruwa, iska su lalata ƙasa wannan yana sa ƙasa ta kasance meai ƙarfi kuma ba za ta lalace ba cikin sauƙi ba., inganta lafiyan ƙasa. Juyar da shuka daban-daban ƙasa-ƙasa ta sama sabbin sinadarai masu anfani dagair daban-daban wanda ke hana ƙasa gajiya wannan yana inganta ƙasa ta cigaba da zama me albarka. Amfani da noma me bambancin shuka hanya ce mai tasiri don rage tasirin ƙarancin ruwa, lalacewan ƙasa da kuma sauran yanayi, wannan tasiri yana tabbatar da ɗaurewa da kiyayewa muahalli da kuma samar da ingantaccen anfanin gona a yanayi mai canzawa saboda haka ya dace a tallafa ma wannan tsarin inganta noma da rage tasirin matsalolin yanayi a faɗin ƙasa gabaɗaya.

A jihar Bauchi ana amfani da wasu dabarun noma na zamani don inganta samar da shinkafa, gero masara da sHauran kayan amfanin gona. Wannan yana taimakawa wajen magance matsalolin yanayi, ƙarancin ruwa da inganta yawan amfanin gona. Ga wasu daga cikin manyan hanyoyi da ake amfani da su: akwai amfani da injinan noma, ana amfani da taraktoci wajen fasa ƙasa da shuka iri. Wannan yana rage wahalar aikin noma kuma yana ƙara yawan amfanin gona. Sannan amfani da injinan ban-ruwa na taimakawa wajen ban-ruwa, musamman a lokutan ƙarancin ruwan sama. Akwai amfani da iri masu inganci. Manoma a Bauchi suna amfani da iri masu inganci da aka ƙera musamman don jure cututtuka, ƙarancin ruwa da kuma samun girma cikin lokaci mai gajarta. Misali, ana amfani da iri na zamani don shinkafa da masara su girma da wuri. Amfani da wannan dabarun noma na zamani a Bauchi yana taimakawa wajen ƙara yawan shinkafa, gero da masara da ake nomawa. Har ila yau, yana rage wahalar noma kuma yana inganta rayuwar manoma da kuma tallafa wa sauran abinci a jihar. Duk da haka akwai buƙatar ƙarin tallafi da wayar da kan manoma manoma kan yanda za su rungumi waɗannan hanyoyi.

Hanyoyin noma na zamani suna da fa’idoji masu yawa idan aka kwatanta hanyoyin gargajiya. Amma a yanzu akwai muhimmanci da fa’ida wajen amfani da dabarun gargajiya a wasu lokuta. Ga yadda ake ganin bambance-bambancen: fa’idojin hanyoyin noma na zamani kamar haka: yawan amfanin gona, hanyoyin noman zamani suna taimakawa wajen amfanin gona mai yawa cikin lokaci mai gajarta, musamman ma ta amfani da irin wasu inganci, ta amfani da irin da iri masu inganci, takin zamani da injinan noma. Wannan yana nufin za a iya samar da abinci da yawa, fiye da yadda ake samu a gargajiya. Akwai rage ƙoƙari da lokaci, amfani da injinan noma kamar taraktoci da injinan ban-ruwa yana rage wahalar aiki da kuma samun lokaci mai yawa don gudanar da sauran ayyuka. Hakan yana taimakawa wajen inganta aikin noma, musammanga manoma masu ƙaramin ƙarfi ko ƙananan gonaki. Hanyoyin noma na zamani suna bayar da inganci da yawan amfanin noma cikin sauri. A taƙaice dai, hanyoyin zamani suna fin na gargajiya dacewa wajen magance matsalolin yawan jama’a da buƙatar abinci. Amma hanyoyin gargajiya, suna tasiri wajen kiyaye muhalli da tabbatar da ɗorewa a dogon lokaci.

A Bauchi ana amfani da sabbin hanyoyin noma na zamani wajen noman tumatur, kayan lambu da kuma dankali domin inganta yawan amfanin gona, rage asarar amfanin gona da daidaita da sauyin yanayi. Ga wasu daga cikin mahimman dabarun zamani da ake amfani da su, akwai noman rani wannan hanya tana ba da ruwa kai tsaye zuwa ga tushen shuka tana rage asaran ruwa da kuma tabbatar da cewa shuka suna samun ruwa mai kyau. Wannan hanya tana da amfani musamman ga tumaturi, kayan lambu da dankali da ke buƙatan ruwa mai ɗaurewa, kula da kwari da cutar shuka wannan hanya tana haɗa hanyoyi daban-daban na daƙile kwari da cututtuka. Kaman amfani da magunguna na halitta ko magunguna na zamani da kuma amfani da dabbobi masu cin kwari da dai hanyoyin noma na zamani da ake amfani da su. A jihar Bauchi suna inganta noman tumaturi, kayan lambu da adnkali ta hanyar karewar amfanin gona, rage asara daidaita da sauyin yanayi, hanyoyin noma na rani, amfani da iri masu inganci, kula da lafiyar ƙasa suna taimakawa wajen samar da abinci mai kyau a jihar Bauchi.

Hanyoyin noma na zamani suna da fa’idoji masu yawa idan aka kwatanta da hanyoyin noma na gargajiya, amma haryanzu akwai mahimmanci da fa’ida wajen amfani da dabarun noma na gargajiya a wasu lokutan yayin da nake ganin bambance-bambancensu. Fa’idojin hanyan noma na zamani yawan amfanin gona, hanyoyin noma na zamani suna taimakawa wajen samun amfanin gona maiyawa cikin lokaci mai gajarta, musamman ta amfani da iri masu inganci, takin zamani da injinan noma, wannan yana nufin za a iya samar da abinci da yawa fiye da yanda ake samu a noman gargajiya. Hanyoyin noma na zamani suna bayar da inganci da yawan amfanin gona cikin sauri, amma na gargajiya na da mahimmanci wajen kula da muhalli da ɗaurewar tsarin noma, saboda a haka mafi kyawun hanya ita ce haɗa waɗannan dabaru guda biyu, amfani da fasahar zamani wajen inganta yawan amfanin gona da rage wahalar noma tare da amfani da dabarbarun gargajiya don kula da ƙasa bambancin halittu da ɗaurewar muhallin gona. A takaice dai hanyoyin zamani sun fi na gargajiya dacewa wajen magance matsalolin yawan jama’a da buƙatar abinci, amma hanyoyin gargajiya suna da tasiri wajen kiyaye muhalli.

A Bauchi ana amfani da wasu dabarun noma na zamani don inganta noman doya da rogo. Hanyoyin zamani suna taimakawa wajen ƙara yawan amfanin gona, rage wahalar aiki da kuma magance matsalolin yanayi. Ga wasu daga cikin hanyoyin da ake amfani da su wajen noma doya da kuma rogo a Bauchi: a Ɓauchi manoman sunan amfani da injinan taraktoci da sauran kayan aikin noma don noman doya da rogo. Wannan yana taimakwa wajen sauƙaƙa aikin fasa ƙasa, shuka da girbi. Yana kuma inganta yawan amfanin gona da kuma rage wahalar aiki, don akwai fasahar ban-ruwa. A cikin lokuta, ƙarancin ruwa, manoma suna amfani da fasahohin ban-ruwa na zamani. Sukan samar da ruwa ga doya da rogo. Wannan yana taimakawa wajen tabbatar da ci gaban shuka ko da a lokacin da ba a samun isasshen ruwan sama. Amfani da waɗannan dabarun noma na zamani a Bauchi yana taimakawa wajen ƙara yawan doya da kuma rogo da ake nomawa. Hanyoyin zamani suna inganta samar da abinci, rage wahalar noma da kuma ƙara yawan amfanin gona a cikin yanayi mai canzawa. Duk da haka, yana da muhimmanci a haɗa waɗannan dabarbarun gargajiya don tabbatar da ɗorewar tsarin noma da kuma kula da muhalli.

Ayyukan zamani suna da fa'idoji sosai idan aka kwatanta da na gargajiya musamman al'adun Hausawaa. A wasu fannoni kamar noma, fasahohin zamani kamar na'ura mai sarrafa ruwa, ingantattun iri da kayan aikin zamani suna kawo ƙarin anfanin gona fiye da hanyoyin gargajiya. Suna suka fi dogaro da aikin hannu da kayan aikin gargajiya sede kuma, hanyoyin gargajiya suna da matuƙar mahimanci musamman wajen kiyaye al'adu da wayewar kai. Misali, magungunan gargajiya da ake anfani da su a cikin al’umar Hausawa suna da matuƙar tasiri wajen magance cututtuka da kuma kula da lafiya. Wannan, yana nuna yadda tsari na gargajiya ke da mahimmanci saboda yana ɗauke da hikimar da aka gada daga iyayee da kakanni. A taƙaice, ayyukan zamani suna da tasiri wajen ƙara sauri da inganci. Amma, na gargajiya suna ba da gudumawa me kyau wajen kula da al'adun gargajiya da ɗorewar muhalli. Mafi kyau, ze kasance anfani da dika biyu, wato haɗa fasahohin zamani da hikimar gargajiya domin cim ma ingantattun sakamako.

A cikin yankinmu akwai wasu sabin hanyoyi na kiwon dabbobi da aka fara amfani dasu domin inganta kiwon shanu, alade da awakai. Ga wasu daga cikin hanyoyin zamani da ake amfani da su. Ciyar da dabbobi, an fara amfani da abinci na musamman da aka tsara domin ciyar da dabbobi kaman shanu da alade wanda ke inganta girma da lafiyar dabbobin, a wasu lokuta ana amfani da kayan abinci na zamani da aka hada da sinadarai domin ƙara yawan ciyar da dabbobin, rigakafin cutar dabbobi a gurin amfani da magunguna na zamani da allurar rigakafi domin kare dabbobi daga cututuka, hakan ana amfani da bincike lafiya na dabbobi a asibitoci dabbobi na zamani. Tsarin aikin, akwai tsarin gudanar da koyo na zamani da ake taimakawa manoma su san yadda za su kula da dabbobi, a kiyayye albarkatun gona da kuma a inganta amfani da kiwon dabbobin. Wa’innan hanyoyi suna taimakawa wajen inganta kiwon dabbobi tsare cututuka da kuma samun amfanin gona da dabbobi cikin sauƙi da inganci, hakan in an yi shi zai kawo mafita sosai sosai.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

A cikin yan kunanmu akwai wasu hanyoyi na zamani wanda ake anfani da su wajen kula da dabbobi kiwo kaman kaza, kifi da zomu, ga wasu daga cikinsu: yana nufin ana kiwon kaza a cikin wurare da ba arife su ba wanda ke ba su motsa jiki da samun isashshen iska bincike na abinci ana anfani da ingantattun abincin wanda suka dace da buƙatun kaza don inganta lafiyansu da kuma ƙarin samun yawa kaza cikin lokaci me gajarta. Noman kifi, noman kifi wannan tsarin yana baiwa masu kiwon kifi daman sarrafa ruwa me kyau a cikin tukunyan kiwo wanda yake taimakawa wajen rage yawan amfani da ruwa, shuka kifi a cikin teku a wasu lokuta ana amfani da tukunyan kifi a cikin teku yanda ake kula da yanayin ruwa da sauran abubuwan da suka shafi rayuwan kifi. Noman zomo, noman zomo ana amfani da gado da tsafta don ƙarfafa lafiyan zomo inda suke samun ɗakin ɗaukaka da kuma isashsen abinci. Tsarin ciyar da zomo, akwai kulawa wajen tsara abincin zomo wanda ke ɗauke da sinadarai masu anfani wajen samun karnuka masu lafiya da kyau.

Ɗabi’u na zamani sun fi na gargajiya a wasu fannoni saboda suna kawo canje-canje masu amfani da sauƙi a rayuwa yau da kullum. Ga wasu daga ckin dalilan dake nuna yadda ɗabi’un zamani suka fi na gargajiya: Na ɗaya, akwai fasaha da ingantaccen aiki; ɗabi’un zamani suna ƙawaice ga ba fasaha wanda ya sauƙaƙa ayyuka dayawa, misali amfani da yanar gizo da na’u’rorin komfutoci, yana ba da damar yin aiki cikin sauri da inganci. Wannan yana taimakawa wajen inganta harkokin kasuwanci, ilimi da kuma sadarwa tsakanin mutane daga ko ina a duniya. Na biyu, akwai sauƙin sadarwa: A zamanin yau akwai hanyoyi da dama na sadarwa ta hanyar wayoyin salula da kafafen sada zumunta wanda aka, wanda hakan ya sa mutane su iya yin hulɗa da juna cikin sauƙi ko da kuwa suna nesa da juna. Akwai lafiya da tsaro; a ɓangaren kiwon lafiya, dabarun zamani suna taimakawa wajen gano cututtuka da kuma samar da magunguna ko na’ura masu inganci. Wannan ya taimaka wajen inganta rayuwar mutane da rage yawan mutuwa sakamakon rashin lafiya.

Daga cikin sunayen kayan ayyukan gona ko namona a cikin yaren Hausa muna da su kaman haka: a natsarin noma muna da tiraktocin noma, sannan muna da motocin shuka ko mukan ce masa butoci masu sharan aiki. Akwai na’uran ban ruwa, akwai masu haƙon anfanin gona, akwai n’auran cizon ƙasa daga cikin kiwo kuma muna da na’uran shan ruwa na wanda ake ba wa dabbobi, sannan muna da na’uran garkowa ga dabbobi wanda ake anfani da shi wajen kula da motsitstsikan dabbobin, daga nan zuwa nan sannan akwai masu shayar da dabbobin ruwa wanda muke anfani da su wajen kaman shanun tatsa. S a’annan akwai na’uran ɗauko dabbobi wato wanda ake gwada nauyin dabbobin ko an yanka kaman kaji ko kifi, sa’annan akwai na’uran ciyarwa mu wanda muke anfani da shi, zance na dabbobi wayannan su ne example.

Acikin lokacin bushewa, yana da mahimmanci a yi amfani da dabaru na musamman wajen ciyad da dabbobi, don tabbatar da lafiyarsu. Ga wasu daga cikin dabarun ciyarwa da suka dace a yi amfani da su: Na farko, amfani da ciyayi na tsawon lokaci; wannan yana nufin tattara ciyayi a lokacin damina domin amfani da su lokacin bushewa. Sannan akwai shuka abinci mai gina jiki; haka nan ana iya shuka nau’o’in ciyayi da sauran kayan lambu, waɗanda za su iya jure bushewa, wannan zai ba da damar ciyar da dabbobi da kyau a lokacin rani. Amfani da takin abinci; a lokacin bushewa, amfani da takin abinci ko abinci na musamman, kamar hatsi, misali: masara, dawa, yana taimakawa wajen inganta lafiyar dabbobi. Sa’annan akwai ruwa yawa; a lokacin bushewa, yana da mahimmanci a tabbatar da cewa dabbobi suna samun ruwa mai yawa, ana iya amfani da tsarin ban ruwa na zamani ko mai sauƙin amfani don samar da ruwa mai kyau.

Acikin jahar Bauchi manoma suna amfani da dabaru daban-daban na adana amfanin gona don tabbatar, don kiyaye kayan amfanin gonansu daga lalacewa, ƙwari da kuma yawaita asara. Ga wasu daga cikin dabarun da ake amfani da su da kuma yadda za a battsara su. Na farko za a amfani da silos, manoma na silos, manyan tankuna na ƙarfe ko suminti don adana hatsi kamar dawa, gero da masara. Don akwai amfani da rumfar katako, ko ƙasa, wasu manoma suna amfani da rumfar na katako ko rumfar ƙasa mai kauri wanda suke zuba hatsinsu aciki ko buhu. Ana gina su ta hanyar amfani da bulo, laka ko katako domin gujewa shiga, shigar ƙwari. Manoma suna amfani da sinadarai na musamman kuma don kashe ƙwari da suka maƙale acikin hatsin, wannan hanya tana buƙatar kulawa saboda sinadaran na iya zama mai haɗari idan ba a yi amfani da su yadda ya dace ba.

Manoma a Bauchi suna shirin wargi don mangance yiwuwar ambaliyar ruwa ta hanyoyi kamar haka; na farko maginuwar shingin ruwa, suna gina shingin ruwa na tubali, yumɓu ko wasu kayan da za su hana ruwa kwarara acikin gonakinsu. Na biyu, akwai zane na laluɓe hanyoyin ruwa, wannan hanya suna yin noman da zai bi tsarin gangaren ƙasa don rage guduwan, gudun ruwa. Na uku, akwai ginuwar kwatanni da rafuka, manoma suna haƙa kwatanni ko rafuka acikin gonaki don ƙarƙara da ruwa daga cikin rami ko inda zai iya taruwa. Sannan na huɗu, akwai dashen ciyawa ko itatuwa masu hana ruwa, manoma suna amfani da wannan hanya ne wajen dasa ciyawoyi ko itatuwa da zasu hana ƙasar zamewa kuma su rage gudun ruwan. Sa’annan akwai amfani da gishiri na zamani, to ta wannan hanya wasu daga cikin manoma suna amfani da kayan zamani ko wasu hanyoyin da su taimaka wajen ɗaga filayen daga yin ambaliyan ruwa.

Wasu dabaru da manoma ke amfani da su don hana ko kuma rage yawan ƙwari kafin shuka, sun haɗa da shirya gona da ƙyau. Manoma suna share gona da ƙyau suna cire ciyayi da shara don rage wuraren kwanciyar ƙwari. Sannan suna amfani da irin da aka shuka da wuri a kan lokaci. Manoma suna amfani da irin wanda suka fi ƙarfin ƙwari ko waɗanda aka sarrafa su don tsayar da cututtuka. Sannan akwai sarrafawar ƙasa suna yin amfani da wani ingantacce kamar jurawa don hana ƙwari. Sannan manoma suna amfani da noma ta hanyar yin kwanya-kwanya don juya ƙasa Yadda zai hana ƙwari zama ko da da akwai ƙwari, idan aka jujjuya aka yi kwanya-kwanya da shi to yakan hana ƙwarin nan zaman su wurin. Sannan manoma suna amfani ne ta hanyar dasa bishiyoyi domin magance wannan matsaloli wanda zai kori ƙwari.

A lokacin rayuwar shuka. Manoma suna amfani da dabaru dabam dabam don hana ko rage yawan ƙwari, ga wasu daga cikin wadannan dabarun: Na farko akwai duba akai akai, manoma su na duba gonakinsu akai don gano kwari tun da wuri kafin sun yawaita ko lalata shuka. Na biyu kawai amfani da abokan gaba na ƙwari, a kawo ƙananan hallitu masu cin ƙwari, wanda za su hana ƙwarin zama. Sannan na uku akwa fesa magungunan kashe kwari, manoma suna amfani da magungunan kashe ƙwari wajen kashesu. Sannan na huɗu akwai juyar gonaki, manoma suna sauya irin shuka da suke yi a gona don katse rayuwar ƙwari dake bin wata shuka ta musamman. Sa’annan akwai amfani da shuka mai jawo ƙwari. Misali, a dasa wasu tsirai a gefen gona don jan hankalin kwari zuwa wuraren da ba za su lalata babban shuka ba. Sa’anan na shida, akwai hada shuka dabam dabam, yin noma na tsirai dabam-dabam a lokaci guda don rudar ƙwari da rage ilarsu. Sannan kuma akwai shuka irin mai tsayayyer da ƙwari, amfani da irin shuka dake da ƙarfi wajen hana ƙwari lalatasu.

Bayan girbi da lokacin ajiya. Manoma su na amfani da dabaru dabam dabam don hanawa ko rage yawan ƙwari, ga wasu daga cikin wadan nan dabaru a cikin Hausa: Na farko akwai bushewa da kyau, manoma suna tabbatar da cewa an busar da kayan amfanin gona yadda ya kamata kafin a adanasu don rage danshi dake jawo kwari. Na biyu ana tsaftace wurin ajiya, wuraren ajiya sosai kafin a fara adana kayan gona don kawar da ƙwari da ƙwayoyin halitta masu yawan lalata amfanin gona. Sannan akwai amfani da kwantaina masu rufi, manoma su na amfani da kwantaina masu rufi sosai ko buhuna da aka kulle don hana ƙwari shiga. Sa’annan ana amfani da magungunan gargajiya, wasu manoma suna amfani da ganyen nim ko toka, ko kuma busashiyar barkonu don hana ƙwari kai hari. Sa’anan wasu manoma su na fesa magunguna, yin amfani da magungunan kashe kwari ko fesawa wajen wurin ajiye kayan kafin ajiya, duk wani ƙwari daya rage ya kan iya mutuwa

Ana amfani da wasu nau'ikan na yau da kullum don sa idon kan halayyar wasu dabbobi ga wasu daga cikinsu. na farko, dubawa a kai a kai. Manoma ko masu kula da dabbobi suna lura da su a lokuta na musamman, kamar lokacin ciyarwa ko shayarwa don gano duk wani sauyi a halayensu ko alamu na rashin lafiya. Sannan akwai lura da yadda suke cin abinci, Duba da yadda dabbobi ke cin abun da shan ruwa, ke nuna halin lafiya su sauyin yadda suke cin abinci na iya zama alamar natsala. Sannan duban lafiyar jiki ana duba lafiya kowacce rana don gano rauni ko cuta a jikinsu. sannan kuma: jura da motsi da ayyuka, ana so ido kan dabbobi da motsawa ko kan yadda dabbobi ke motsawa mu'amala da junansu da kuma: yadda suke amsa yanayin muhalli don gano matsaloli kamar makasa ko damuwa sannan akwai rubuta bayanai kan halayen dabobi nauyi ko abubuwan kan halayensu da ya shafi haihuwa don gano matsaloli tare da su.

Manoma da yawa suna amfani da magungunan gargajiya ko kuma na ɗabi’a don kula da dabbobinsu. Ga wasu daga cikin wa’innan hanyoyi. Na farko ganyen nim, ana nika ganyen nim kuma a shafa akan raunuka ko wanke dabbobi da ruwan nim, don hana ƙwari ko tsutsotsi. Na biyu shuwaka, ana amfani da ganye na shuwaka don warkar da raunuka, kumburi ko matsalolin fata. Sannan akwai toka, ana yayyafa toka kan raunku don hana shi ƙaruwa da cuta da kuma korar sauro. Sa’annan na huɗu ana amfani da tafarnuwa, ana nika tafarnuwa kuma a haɗa da ruwa ko abinci don ƙarfafa garkuwan jiki da maganin matsalolin numfashi. Na biyar kuwa shi ne amfani da barkono, haɗin barkono da albasa ana amfani dashi don magance matsalolin hanji, ko kuma don ƙarfafa ci. Sa’annan akwai magungunan gargajiya, ganye irin su dogon yaro ko wasu tsirai na magani ana dafasu kuma abawa dabbobi don inganta lafiyansu ko wasu cututuka.